Guut bi ñu ko teral minga am cubeer bu xonko ci kaw guut bi minga am bind bind yu xawarey yu bulo ak bind yu xonko yu seew.

ñaar nit ñungi footboll ñu ngi sol seen yire footbole kaan seen mbuggu ak tubey yu bula ci mbug bi ñoon fa bind yu weex ñu sol seen kawaasi bula

kër bee nuñ ko meer ma am tabaax ci beer kër binak ma ngi am bontu kër bom ñoo

ci yaarmi kayiti jàngeekaar bi mëngi xawa sokora ni ngi bindi ay bindiñu ak yu weex ci kaw ñum fa deseena tamet yemb

taali bensuda mi ngi taxaw ci kanam mak di wax më ngi sol xabtaan bu bula ma am polis bu taxaw ci gannawa mu am berin góor bu taxaw ci booram

garabi kaar tomb ndawbe ñuon ko tek garab bi nak garabi xae a ay garabi sirop buy faj jangoro ci yarami xala garab bi ci kawkar tombe ñoom fa bindi ay bind yu xonk bind yuñuo ak bindi yu weex ak yeneen bindi ñoom fa deseene tamet ay xala di wonane garabi xala la

góor yee mëngi taxaw mëngi sol irem basin bum ñaw ñetti morso ma def ko xaftaan bu gaat bu m c om b mëngi sol dall buñu sol mbaxana taxaw ci kana mi ban yu mag

auto bu mag bi mën ci betool autobinak më ngi bay autobi më ngi am ñaare góor yu nekk ci kawon keneen ka ngi dawal keneen kaa ngi taxaw

Fas bi më ngi taxaw fas bi nak fas bi xonxo la nuge take saret se kawam se kaw saret bi nak më ngi am góor bu fa took më ngi sol tubaye jiin ak mubw bu xonxo.

Palaasbe ma ngi am ñaare mbaare ñax ak garabi sili ci kanam nakk ma ngi am géej

palaas bi palaasi dal lookaay la fexlookaay ak noppalookaay palaas bi nag më ngi am ay mbaar ci roon baarb ba ci kanam mi ngi am ay bañu mag mu am ay ngegenayu ban ci kaw ci mbaar bu nekk ci gannana mi ngi am ay baŋ ci seen digg mi ngi am taabo

Ay nit ñuy took jubal benna balaas ñuy am foofu neeti xale jigeen yoi jànga nogi sol seen yere jangeekaay ñugi sol seen kaala yu weex seen bopp ak seen yere jàngeekaay bu bulo.

Taawal bu ndaw bi ñoon ko tekk mënga am gñett dekk ci teggi nak më nga am ay wëñ yu ñuon.

Adama barox president yi gambiya bi mëng ci beeri auto taxaw muge sol xaftaan bu weex ak mbaxana bu weex yekkate loxam bi ci kaw auto bum nekk nak muge am yeneen góor yu nekk ci kaw nuge sol lu nuul adam baro nak autom bi muge am ay góor yuy dox ci suuf di ko topu.

Naari dàlla boks yu ñuul ñi ngi tege boxs yi nek bi ngi am ay laas yiñu ci boore laas yi ñu ngi am lu weex foofnol.

ci biir palaas bi ci mer bi më ngi am ay rdoci kanam rido yi mëngi am lu melni taaba ñum fa tekk ay butieen ci boore fofno më ngi am ay ngegenay yun rangaland

ñaari dall ñu ngi tage dalanak ay a jgénde ay dall carax yi jigéen dallei nak ci suux mu ngi sokala ci kaw mu ngi am jaxas lu nete lu xawa bulo ak lubbula

ci bir palaas bi, mi ngi am ñaari jigéen, ñaari jigèeni nak, ñingi ñaw, ay ñawkat leen, mu am jigéen bu nekk ci kanam, mu ngi tekk yiire bu xawa buleuh di ko ñaw, mu am baneen jigéen bu nek ci ganaaw, ñoom ñëpp nak ñu ngi yore ay mësini pedaal.

Ay potidiiw ñi ngi teg land poti diiw n ay potti diiw yi yaram neen beneen bi bu nekk ci kanam më nga am cubeer bu xonk ñi fade seene jigeen beneen bi moo mënga am kubeer bu ñuun ci yarami pottidiiw bi mëngi am lu nete.

Palas bi mongi am ay nax ak ay garab ak auto bu mag bo taxaw ci gannaw.

ay jàngkat ñu ngi tog ci palaa ci jangeekaay ñu ngi sol seen jire jàngeekaay yu weex ak yiñu ñiy jàng nag ay maglee ñu ngi am ci ñoom góor ak jigeen ñi am jàngalekat bi mu ngay taxaw mëngi sol lo ñuur mu am lu weex ci kanam mëngi sol tami tubey jii

ay góor ñu nga taxaw ci rn tabltablabi nak më ngi am poto njiiti réewyi gambea bi aadama vall ñu fa bindi turam tame góor ya nga taxaw ci ron tabla bi di yekati seen ndox ñu am ay hoto yu nekk seen gannaaw

lekk bi ñu ko pakate lekk bi nak ci kaw paket bi num pataf kayt ndaw bindi fa ay bindi lekk bi nakk ñi ngi wona ne buy bu mokkula moo nekk ci diir

ci biir faraa ci jangeekaay bi më ngi am xale bu solire jangeekaay bu bula munga taxaw ci kanam tablabu ñuo tee bindekaay bu weex di bindi ci kaw tabla bi

ci kaw taabut be mëngi am gñaarikaat i weer ak ay cudd furser ak yeneen kudd më ngi am tamit kotifulaawa bu mag

Paraas bi prasi jaayekaay lekk la mi ngi am ay bam ak ay taaba ci taawal bu nekk ci kanamna mi ngi am palaat bu tege ci kawam bi kaw palaat bi ma ngi am caas bu am kafe ma am kuddu ci boora ñu teg beneen bool bë ndaw ci kawam ñu fa teg suukari don yi.

ñaari dàll jiga ñuni te dàll y nak ay dall keraxlee ñungi amlu sokola ci suux ci kaw mangi am aypr utanas ay peri jaxes yu weex yu sokola ak yu nete

Foti diiw mënga tege, foti diiw bi nak, ci kawam ñim fa bindi ay bindi weef, di wala ni waslin, di wi tuñ la.

Talibiy më ngi am ñaari boor ci boor bu nekk ci kana mangi am ato bu fay daw bu weex më ngi daw di ño ci benen bor bi më ngi am wela rayra biy daw didel ci pégg benen kote binag më ngi am ay tabax

tabax bi mungi am ay betic ci soufe betic yi ningi am bunt yu njul mungi am benén bu ubeku ci kaw betic bi nung fa def tabla ci tabla bi nu fa binde binde yu njul ak bu nete

Ci bi palaas bi ñum fa rangalant ay baŋ ci digg ban mingi am taaba ci palaas bi tami ci miir bi ñum fa taftele bi nek ñuñ ko taak.

Loxa bi mëngitee pot pot bi nak më ngi am pawda pawda bi jigee nidi laal seen kanam si nu defal seen kanam.

ci kaw taalibi mi ngi am autobosu mag bu faydaw mu ngi am luweer ci yaramam mu am beneen auto bu ndaw buy daw ci gannaawu outoy nag ñi ngi daw ci roon aag bi nekk banjo

ñaari dall malaakfi ci góor ñi ngi tege dala nakk ay dall yu xawab buloleel ci beer nak mëngi am lu weex

Ci biir palaas bi ñu fa rangalante ay bang, ci diggi bang bi ñu fa tek taabul bun mure marso bu weex. Ci kaw taabal bi ñu fa tek ay cuddu, fulset ak paaka ak yeneen bagaas ak poti fulaawa, ci palaas bi mungi am ay garabi cibii, mangi am tamit ay mbaari ñyax ni ñang toog ci ron mbaari ñyax.

Marse bi më ngi am ay jaaykat ma ngi am ay fason fason jaykat më ngi am jaykati yire ñiy jaay feg-jaay më ngi am jaaykati ndugg yi deme ni tamaaté më ngi am tamit jaaykati jën ak yeneen jaaykat më ngi am tamit ay bitik më ngi am tamit góor bu teye puspus mum fa teg banaana.

Naari dalla bëg su góoru ñu nga tege bëg su yu nak seen yarampe ma nga am jaxas lu weex luñu ñu nga am tamit ay laas yu weex seen kawn.

ñent nit ñu ngi ànd di dem ñari góol ñar jgéen ñaar ñun ci kanam ñaar ñu ci ganna ñui nak ay jàngkalla ñu ngi sol san yire jangeekaay ñu nekk ci kanam ña ngi sol bbu bu cuub bu jaxas ñu nekk ci gannaaw ñu ngi sol yira jangekaay bu am lu weex ak lu ñuu

ci biir lakkat bi ma ngi am soo soo bun waye ba pare mu am nit më ngi tee kook di tubbu soo ci boori lekkat bina më ngi am booli roñ ak booli couse

jigéen ak góor ñingi taxaw, ñingi def otes yiree mbasin bu xonxu, goor bi nak ak jigéen bi nungi jàkkaarloo, góor bi mi ngi foon jëy jigéen bi.

mbambi mënga taxaw taxawal noo pame mënga am luweex ci boori birambi mbambi na mbàmb jigeen la m mbàmb biir la tame

ci yooni suuf bu xonxobe mëngi am atob mag bu nekk ci cao atobinak ato bi defar yoon la mëngi defar yoon bi

ci kawfee ñum fa tekk palaat bu am leek ak caas ak ñett bu teele maynee ci armante ñaari ndaw ak benn bu mag ci digg

Ci këyti xibaar bi mi ngi am photo president gambia bi, Adama Barrow. Mungi sol xaftaan bu bula ak mbaxna bu bula, mi ngi jox laxo beneen goor bu sol lu ñuul, ci ron nak mu ngi am police.

ñaari góor ñi ngi taxaw ci atobu ndaw buñuo ma am yeneen nit yu nekk ci kanam yeneen yaañu nekk ci pégg bi di topp auto bi

Potidiiw bi ñën ko toral, potte diiw binag, potti diir yi karawra, mëngi am ku beer bu ñuo, ci saw pottdiiw bi, ñu fa bind ay bind yu weex, ay bind yu ñu, ak binde yu xong.

palaas bi palaasfix lookaay na da lookaay ak noopalooka palaas bi na mi ngi am ay baŋ ci diggi-bañ ngi am taaba palaas bi mu ngi am ay mbaari paransol tamet ak ay garabi ci bi ak ndox bi niiri sango

zimba bi mën ci diggigéew di pécc më ngi am ay xalé yi taxaw di ko xoor zimba bi nakk më ngi am ay péttaaw ak lu xonk ci boori baatam bi ak ci boppam bi

Jigéen bi mu ngi taxaw mu ngi sol yirèh mbasen bum ñaw dagit ak sipá ci mbubu bi nak mu ngi am ay péér mu ngi takka cèèn ci batambi defarr kana mambi sol tek ci boppambi.

Loxa bi bi ngi te dall dalla bi nakk dala box la dall bi mëngi am jaxas yaraman lu weex lu nete ak lu greel.

Ci bir palaaci jangekaar bi mëngi am ay jàngal kadifator ñi ngi sow singiire jàngerkaar ma am ñett xale jige ñi ngi nekk te kanam ñi ngi waxlante ku nekk ci digg bi më ngi dindi.

dëkk bi yooni suuf bi nakk mangi am ay ngiy dem ak ngir ñi ñooy ti tegg yoon bi nag ma ngi am ay karab

Ay goore footbol ña ngi sol seen yire footbooe kaay ngan ku nekk kana më ngi sor yire footbole kaay bu weex tubay bu gàtt ak mbubb më ngi sor kawaasi weex tame

Palaas bi ma ngi am ay tabax mu am ndox ak ay garabe ci bi ma ngi am tamit lamp yu def ci suuv lamp yina ñu ngi tàkk

Kër bi ñu ko tabax etas ñu karo ci mier bi ak ci tabax bi mi ngi am bunt kër bu weex mu am lañu.

Góor bi ma ngi taxaw ma ngi sol yire mbase bëm ñëw tubay ak xaftaan ba gatt ma ngi sol weer ci kanamam bi sol ay daan më ngi taxaw nak ci kanam tele.

Ci biir palaas bi ñu fay jaay ay bagaas yu ménni diiw ay potté diiw ak ay butéere diiw ci dég bu nekk ci kaw nu fay jaay ay lékk.

ci kawkayti jangeekaay bi nangi aakci kawlu xonxu bi ñum fa bindi ay bind yu weex yu rey ci ronam ñum fa bindi ay bindi yu ñoo flu weexle kum nekk ñum fa deseene ay oto ak yeneen

buteel bi ñu kotadal buteel bi nag ci kaw ñu fatay keyt bind fa bind yu ñuul yu rëy ak yu sew ak bind yu xonko buteel bi nag ci bind ñu wana ne buteel saab ndoxla bi ñeeri sango

Ci keyti xibaar bi ñyun fa def foto Adama Barrow njeeti réewi Gambia bi mogi sol xabfaan ak mbaxna bu bulo ci kaw keyt bi nak nyun fa binda kàddu bu Adama Barrow neka diwax ay binda yu xong yu ree.

góor bi mangi taxaw góor bi nag ci gannaawam ci miil wi ñum fa def tele cór bi më ngi sol yerem basee bamu ñaaw xaftaan bu im ci om bi ak tubee beneen loxam bi mën ko tekk ci biiram bi di doxo bop mum fa takk montor ma ngi jël beneen loxam bi dogal ko ci positu beyam bi më ngi sol weer

jigéen bi ma ngi taxaw më ngi sol rob b gudd gu ñuul ci kaw më nga am lu xawa oraas ak lu jaxas më nga takku ceen tàkk mu sër ci boppam b defar kanmam bi te flawa

Ay auto ñungi taxaw ay auto yi ndaw yu weex yi ñuul ju bulo ak yeneem foson ñungi jàkkaarlo nak tabax mu am góor bu taxaw ci kanam mungi sol lu bulo mungi ubbi bunta.

rol bi më nga am msnb më seni bayyekaay bi na ci yaramam bi më ngi nete mu am ay yeneenu wëñ ci ñaari kotembe

Palans bi palansi feexlawkaay la ak dalookaay më ngi am ay mbaari palonsori weex ci ron mbaari palansori ñu ngi am ay làn yi weex ci gënnaaw nak më ngi am tabax buun pentetu pent bu weex.

Jigéen bi ma ngi taxaw yirembasin bi nak mun kañaw garambo uwaacc ba ci suuf ci kaw garambo bi ci boori baar bi mu fade ay taf më ngi sol ceen ci baatambi sol tekk ci boppambi ma ngi tey poset bu weex ci loxambi.

ay gurup nit ñu ngi taxaw ni ngi yeketu seen loxey ma am ñoo xamante na ñu ngi te seen mabaan ni ngi nag yiñu ngi am fofnon ay wax mbaane ay pa ak ay meer

ay jigéen ñu ngi toog ay jaaykat mo am ñiy jaay màngo ñiy jaay banaana ak ñiy jaay salaa si ñoo nag më ngi am ñaari jigée ni toog ci kana ñu ngi siin

Ay góor ak ay jigéen nu ngi gurpo ngené ni yëkkati seen loxey ñu ngi sol nakk yire yu neté.

jigéen bi mu ngi taxaw më ngi sol yere garambo bu ñuul mu am lu weex më ngi def kaala bu weex ci boppambe tekk benn masu bu weex ci kaw mansu biñu fa bindi ay bind yu nete

keyt bi nakk mëngi aml bula ci kaw kays bi ñu fa bindi bindiy xonx yurey ak diseo ñu deseena fa tamet ay xopp

Jigéen bi më ngi taxaw më ngi leetu mées ay mées ci gudd ci boppam bi më ngi jële leen mees ci yekaté ko ci kaw te ko ci loxambe jigéen bi nag më ngi sol bu bu weex.

ñingi taxawal làmp torsa bu loxo lamp bi nakk bi ngi am lañu ci suuf ak lu xawa nere ti kaw

loxo bi bu teer bi na buteeri garab la ri kaw bu teer bi nu fa tay ci keyt bi mi ngi am lu weex ak lub la ci luweex la ñu fa bindi ay bindi yu bula ak yeneen bindi

Wata bu mag bi mën ci kaw yoon wato bu mag bi nag mu ngi am louver ci kanam mu am rëd bu nete ci ganaawam nag mun fa epp ay bagaas mu am ci kaw-bagasi góor bu fa sëgg.

ci keyti xebaare ci digg bi yun fa am foto aadama baro ngir réwi gaameeri at loyaadaab ñoom nepp na ñu ngi sol ay xaftaani weex ak seen baxan ci seen boor ñu ngi am ay bind yun fader ay bind yu rëy yu xonk

palaas buy mëngi am ay bang ak taabal yu nekk ci ligg bi ti kaw taabal ma nga am ay palaas ay yeneen bagaar ci palaas butay ma ngi am doxi sangokaay ay garab i sidi

ci kaw karo bi, bir ñu fa tekk mool, mool bi nak mooli simaala, ci biir mooli sima bi nak, ñu fa taxawal weñ, weñ bu nete.

ci biir palaas bi mi ngi am ay bagaas ci nekki yi demee ni baŋ ak ay lal ak ay taabal mu am bangi nekk ci kanam mu ngi am taabal bu ndaw bu nekk seen dig ci kaw bangi nak ñu ngi am ay ngegnayu baŋ

Luxo bi më ngi tee pakketi garab pakketi càrton garab bu ndaaw ak garab yi faj jangoro ci yaramine ci kaw paketi garab bina mëngi am lu xawa xongo ak lu weex ci teggre ci lu xawa xong bi ñuñ fa bindi ay bindi yu ñuul yu rëy ak yu sew ci lu weex le ñuñ fa bindi ay bindir bu la

kër bi ñun ko tabax etaal ci tabax bi nak ñun ko pintir bu nete ak lu sokola kër bi nakk mëngi am buntu kër buntu kër bangi ab biir

géej bi mi ngi am ñaari gaal ci gaali mi ngi am ay nit yu nekk ci kawal mu am ci beneen gaal bi mi ngi am ay nit ñu weex yi fa toog mu am nit ku ñoo ko taxaw seen kana

Talibi mi ngi am ñaari boor, ci boor bu nekk ci kanam mingi am auto bundaw, bu weex, bu fay daw di ñuw, lampam yani tàkk, ci beneen boror bi mingi am auto bu weex , bu nekk ci kanam, ak auto bu mag bu bulo, bu nekk ci digg bi, ak auto taxi bu ndaw, bu nekk ci ganna ñi ngi daw di dem.

tool bi ñum fa bay ay supame më am benn góol bu taxaw ci diir tool bi më ngi sorb bu xongo bu am lo weex ak luñul ci kaw mëngi te benn doomi supamé

Ñi ngi tekk feer feer bi nak feeri kërin la mangi am kubeer ca kaw ku beer bi mëngi am jàppeekaay feer bi nak ñi dam ko de jëfandekoo di paarse seenu yeree.

Ndëkk bi mënga am jàakabi nak ñënko penter bu weex ak bugere la war jakabinag mënga am ay garab yu ndaw ak ay garabe side.

ndaw mi nga taxaw ata bu ndaw bu bëla ci kanamam na mingi am gnaari xale jigéet yiy dox di den ñu ngi sol sen jire jangeekaay

ñaari jàll jigéen ñu nga tege nak dall ko ketinak ñu nga am tëjéekaay ci kaw

ci yoon bi mi nga am ay oto yiy daw di dem ak yeneen oto yiy daw di ñëw mi nga am ay nit tami di fay dox mu am benn nit mi nga téép sps di ñiw

ñaari dalle jigéen ñi ngi tege dall yi nag ay dalla ci raax jigéen lee ñi ngi jër benen bi tekko ci kaw benenbi wéér ko ci niir gi

Bang bu mag muge tegeh ci kow bang bu mag bi nag muge am nyegenay ye bang bang bu mag bi nag ci yaramambe mingi am lu sokola lu weex ak lu dome taal.

jigéen bi mingay taxam më ngi sol yiram basin bu sokola mën kañaw dagget ak sipabu gëdd më ngi sol kenn ci baatambi sol tekk ci boppambi defar kanamam

Ci kaw tali bi mi ngi am ay ato yu fay dam mu am tamit ay ñin ñu fay dox ñeneeni di dem ñeneeni di njom ci pegg tali bi mi ngi am ay tabax.

Ay jànga kat ñu ngi took rangaland ñu ngi sol seen yere jangeekaay yi bulo ak loweex ñu ngi jër seen saak tekko seen kaw.

si biir géej bi mi nga am gaal ci kaw gaale mi nga am ay nit yi fator aytubaab ak benn nit ku ñuol ku nekk seen kana ci kote géej bi na mi nga am ay garab

Ay simba ñi ngi took, ma ambeena paa ba toog, foofu noon tame, ci kenaal simbay nak bi ngi am ay góor yu taxaw, ñi ngi yore saba, ak gñaari jigéer gi, keneen kagi to, keneenkaangi taxaw.

ci palaas bii mungi am ay bangi magg, ak ay taabal, ci kaw taabali mungi am ay buteel, ak booli weere, ci bir booli weeri ñu ngi am ay sondeel li fay tàkk.

ci biir nek bi mi ngi am xeer bu mag ci kaw xeer bu mag bi nag më ngi am wëñ wëñ bi nag ci caddi mingi am ceen bu mag bu yoor

jigéen bi mëngi toop më ngi sol irambasin bu weex bu ñaw ci par ak daget jigéen bina mëngi sol ceng ci baatam bi mungi tee faset ci loxam bi

ci tabax bi ñuñ fa paintir paintir bu xawa sokla ñi bind fa ay bind yu weex ak yu bulo ñi ngi yée bann ci boore tabax binam ngi am ñaari outoy nda yu fa paak ci ganna autoy mi ngi am beneen tabla boxamantena ñuñ fa bind di yée baan

Ci kayti xibaar bi nyun fa def foto auto ci kanaman ñun fa def ay keyt yuni làkk ñum fa binde nakk ci kaw ay binde yu xonxu yu raay.

ñaari jigar ñu ngi taxaw keneen ke xal bi jigin bi jangala mi ngi solyira jangee kaayam mi ngi sol kaal bu wex ci boppambe më ngi taxaw di wax ma am bene jigeen bi sol lu bulo më ngi taxaw ci gannawa

Kayti jàngeekaay bi kayti jangée kaay bé ménge am ay rëdd yi ñuul am tamit ay bind yu ñuul yu mag ak yu séw

ay nit yi ngi laal seen basaŋg ci suuf ñene ni taxaw di jule mag ak xale gurang sol xaftaan mag ak xale

ci kawkayt bi nimpa bindi ay bind yu weex yure ak bindi yi sew yu xon ñure seenafa jigeen bu sol solub cosan

plaas bi ñu ko tegg plaas bina plaasi wung ñi ñi dan fade def dox ba taan plas bi na ma ngi am jàppekaay bu ñu ci gannaf ma am jàppekaay bu gudd bën ko de tee ci kaw ma ngi am ki beer ci suuf bi tamit ma ngi am kayt bumpax tay ñu ngi bind ci kayt

Ay nit ñi ngi dax ci yooni suuf de ma am xarabi jegeen bu sodire jangee kaayam mangi tee saaga di den ma am beneen xar më ngi soon boo bu xonk boot saargam ma am beneen jegeen bu nekk ci genna ci boore yoon bina më ngi am autotaxi bu xo park.

tabax bee ñën ko penter penter bu weex ñi bindi fax ay bind yuñu ñi doseena fa ay nit ñenee na ñuñ leeñ cenne ñi ngi wone na lu doon xew ci jannaam

ca kawedbuter bi na buter bu ñool la nani am kruñu bu ter bi nekk ci bor bu nekk ci kanam ñum fartaykayt te kawkey ñum fa bind di wona ni bu teeli diiwla

Jigéen bi mi ngi tog ci cawbanguma ci kaw bang yu nag mungi am gegenay ba jigéen bi mi ngi sol yire cuub lu jaxas mi ngi tàkkceen sol teg ci boppam bi.

ñaari dalla góora ñi nga tege dallenak ay dalla bëksule dalle nak ci suuf manga amalu sokalaa ci kaw më nga am tamit ay laas yu weex

Tabax bi nyun koy tabax waaye paregot mongi am ay buntu nak tabax bi nak ci biir mongi am ay brig yoon teg lanté ci tabax bi ci biti mongi am ñaari pipe yu weex yun fa def.

presiden yi gande bi aalama bara mi ngi taxu yinu safxaftànduwe ak mbax na bawee yekati beneen loxambe mën pati kaame mi ngi wax mu am ci pergambe ay góor ir fa taxal

Ci biir palaas wi mi ngi am ay bangi toog yi ndaw ñi ngi am woñ ci sur ci kaw mni amu xonineeni mingi am lu xonko ak lu ñu ma am yu nekk ci jarnaw ay bangi xawa mag.

nekk bi ci suuf ñun ko raax si man ci mirri ñu ko pentir pentir bu weex mu am ay parenteir ak bunt

si keeti jangeekaay bi ci kaw ñu fa bindi ay bindi ya ñuu yurey ak bindi yu nu yu seew ci lu netali

ci kawparaatu weex bi nu fatek lekk layko wi nak ambulella neen bun jaxaseek leneen féeril ko

ñi tek ñaari daral yi maggat yi nak ay dall yu ñul leen dall yi nak ñi nge tilim

yoon bi mëngi am ato i fay daw auto gelo gela bu mag oweex më am tami gór më ngi dawal welo montau am benn jigéen biy dox ci pegg yoon biro më ngi am tabax ci suufi tabax bi mu ngi am ay bitig më ngi am ñina ñu fatook tami ci kanam bitik ri jaare

ay guru fnit ñu nga taxaw ay góor ak ay v ni ci bari ci ñoom nag yiñu ngi sol yéra yu nete nit ninak ay niti u séené daabaleen

Tabax bi etas mingi am buntukar bu xon tabax bi nag mingi am keka bi sibi kép kap bi nak ñun ko pentër penter bu orange.

Si yoon bi mogi am ay nitt yu faay dox si peegi yoon bi nak mogi am tabax tabax bi nak itas la ñungi binda ci kaw di yé baane ci suuf nak mogi am bitik.

Ci biirnéek bi më ngi am ban bu mag bu sokolaa ci kaw ban bu mag bi më ngi am gégena yu ban ci biirnég bu na si miir bi ñu fataf ay foto.

ñaari góor ñuy football ñoo ñëpp ñiñ sang mbubu ak tube yu bulo ak seen kawaa ci bulo keneen ki mo mëngi kajji balbi

ci taw fi ñu fa te kàrtu yi garab bu ndaw garab yi faj metig ci yara winit ci kaw-karton bina mangi amlu horange akuweex ak lu xonko ak lu ñoo ñu fa bindi ay bind yu weex xñum fate sina tami tank

ñaar jigéer ñu gi taxaw joxe ginaaw gi twante ñoom nak ñu ngi lettu keneen komu ngi leetu lettu mee ci gàtta më ngi nas per ci leettame keneen komu ngi lettu tubbaale bum jëmana ci gonnaaw më ngi daf lu menn jaaro ci gannaw

Marse bi mongi am ak jigeeni yu faay jaay nyugi jaay ay màrsandese ndugu yu demeeni tamaata doom jaxatu kani ak geneeni fason.

Ci pegg talibi mëngi am auto bu mag bu fa taxam auto bi nag ci kanam mëngi weer mu am rod bu mete ci ganna auto bi nag mun fa ër ay vagaas.

ñi ngi jóor ay doomi darkasa yu xanko yu nete ak yu xawa ñoro doomi dorkasa yu nakk ñu ngi àndak seen xooxi

Jigéen bi mnga taxaw mëng sol yire mbasen bum gñaw roppb dang bu gutu mënga teg loxambe nag ci biirambi yexetu beneen loxam mëngi sol teg ci boppamb sëgg.

ci biir palaas bi më ngi aray 4rtu ay karab yi ndaw yi xej jàngoro ci yaramani ci kawtaabal bi më ngi am ay kaw ak konte kaay ak yeneeni bagaas

Gorre bii mungy tok, mungy sol mbubu bu wekh ak tubeiyy bu bleu, mungy raabu, mungy jakarlor raabeh kaii bii, benenn bii munkoh tiyeh cii lokhor bii, mungy raabu sehrrre.

Naari dalla ci li paas ñunu tage ci caw caro daala ci li paas ci nak mogi am lu weer ak lu bulo.

Jegain bi mënga taxaw teye ndikam bi mëngi sol yere mbasee bom gñaw dagit ak sepa bu gudu mëngi sol tag ci bapambe.

Goor bi mongi toog teye mike ci laxam bi mongi letta boppambi di wax mu am beneen jigeen bu toog ci gannaawam di ko xool.

Janxabe mongi sol roba mu ngi gël loxom bi di ko joxoñ ci tabla tabla binak ñunko bindi ay bindi yu weex.

loxa bi mu ngi tee bue ci biir buteer bi na mingi am fawda bi jigeeni di laal te dafar seen kanal sanuy dem xew mbala ñiy genn

Si pege yoon bi mogi am auto bufa paag auto bu weex ci kanam autobi mogi am tabax tabax bi nak ci suuf mogi am ay witi ci gana autobi ci yoon du mingi am janxa boi jàng mu sol yere jange kaayam mu boot saagam di dem.

Yoon bi muge am ay auto yu fay daw mu am bena auto bu nekk ci talé bi seetom be keseh mu neka de genah beneen be bi daw ci pegg tali bi ato bu weex la ci gannaaw auto yu neg ci pegg yen bi mëngi am ay tabax.

Guutu diiw bi ñum ko juutaal guttu diiw bi nag mongi am kubeer ci kaw guttu diiw bi nak nyun fa binda ay bindi yu nete ak yu séw.

Kartoni garabu ndarbi ñu kotek kartoni garabinak rab la biy faj jangoro ci yaramnit ci qarton garabe ci yaram b mëngi am rubeex ak lu xawaxon carton garabbinak më ngi am ay bind yi bulo yu weex ak yu ñuu.

Abion bi më ngi taxaw ci yaramam bi më ngi weex ma am bindi yu xawa bulo ci kota avion bi nek ñu fatek benn woñ woñ bi am lu ñuul ak lu nete.

Ci biir paraas wi yin fay jaay ay bagaas lekk ay diiw ak ay parfon ak yeneen bagaas mu am benn jigée nak më ngi solturay ak mbob më ngi téy pss bu tekk bagaas.

ci miir bi ñuñ ko pentir pentiri domitaar ak lu weex më am buntu kër ci biir kër gi mi ngi am ay tabax

loxa bi mënga te benn pat daldall benn tald jigeen la dall koket bu bula

Naari xale ñu ngi toog ci ban ñaari xaley jigée mu am benna xale b góor bo ndaw bi dox jàakaalor ñoom dileen xool mu am yeneen ñaar yu toog ci suur ñungi am bool seen digante.

Ci keyti xebaar be ñung fay wane ay goor yu taxaw ci sen borg më ngi am tabax bu daan ñu ngi binda nak ci kaw ay binde yu xonku.